Kuyasiza kakhulu, kumbe sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana lapho ekhula abekwazi ukuhlanganela labanye abantwana. Lokhu kuyamenza ahlakaniphe njalo abekwazi ukuthi abantu banjani phandle.

Kuqakathekile kakhulu njengomzali ukuthi ungazibona uphathekile loba ubambekile ngomsebenzi uhambise umntwana ezikolo zabantwana abancane kulokuthi umtshiye endlini .

Kuqakathekule kakhulu ukuthi lapho uhambisa umntanakho ezifundweni kumbe ezifundweni zakuqala abalazo engakayi eprimary, ukhangele ukuthi isikolo ayakiso yisikolo esifundisayo njalo yisikolo esilabababalisi abanakakela abantwana.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana lapho besase primary bafundiswe ngokufuna ukuzimela ukuze babekwazi ukuthi umuntu uyenelisa ukwenza laloba yini ofuna ukuyenza lapho ungazimisela esikolo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi eprayimari lapho abantwana besasebancane besakhula kukhangelwe kakhulu ukuhlanzeka kwabo lokhu kunanzelelwa ikakhulu esambuzini ngoba iminengi imikhuhlane engazuzakala kulezi insuku nxa bengahlanzekanga.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabazali sinakakele abantwana bethu lapho njalo sibelothando lapho besaqalisa ukuya eprimary sibafundise indlela eyiyo.

Sithanda ukubonga kakhulu uhulumende ngokuqakathekisa imfundo ngoba emakhaya useyakhe izikolo ezinengi ukuze abantwana abanengi benelise ukuhamba esikolo.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi eprimary soku sezizinengi izifundo ezifundiswayo, sokusiza abantwana ukuthi labo benelise ukubakwazi abazahlangana lakho phambili.

Sithanda ukubonga kakhulu amaorganisations anakekela abantwana abancane ikakhulu emaprimary ngoba abanye abantwana bayabe beswela kodwa ngenxa yawo lawa amaorganisations sokusenzakala kumbe sokulohlelo olokuphekela abantwana esikolo.

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe njalo lohulumende enakalela abantu bakhe, sezizinengi izikolo zeprimary lapho abantwana abangaya khona ukuze bafunde labo njengabanye.

Kuqakathekile kakhulu ukufundisa abantwana kumbe ukubalaya lapho besezikolo bengafuni okubhalwayo kuphela ngoba kuqakathekile ukuthi umntwana afunde kuphela kumbe alayeke ikakhulu ngokuhlanzeka .

Sithanda ukubonga kakhulu labo abananzelela ukuhlupheka kwabantwana abasemakhaya lapho okungala zikolo eduze lezindlu zabo. Ngenxa yokunanzelela lokhu bayabakhela izikolo duze labo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo ikakhulu eprimari lapho ke njengabazali sebenzanini ukuze abantwana bazuze ilungelo labo.

Kuqakathekile kakhulu ukunanzelela izingozi ezitshiyeneyo ezingahlasela abantwana abase primari okunjengokuthi izindlu zabo zokufundela akumela zibe lamagetsi kumbe intambo zamagetsi ezivulekileyo ezingabalimaza.

Sekuqakathekile kakhulu ukuthi emaprimary school labo abantwana bakhangele njengani. Kumbe engani ngabantwana behigh school ngoba sekukunengi okuphambanisa abantwana ezikolo.

kulezi insuku ngenxa yokwanda kakhulu kwezulu sokuqakathekile ukuthi abazali abasemakhaya bakhangele abantwana bbo ikakhulu abase primary school ukuthi ngalawo malanga izulu linile kakhulu abahambi yini ezikolo lapho kulengozi yokuthathwa ngamanzi

kulezi insuku ngenxa yokuphucuka kwelizwe asemanengi kakhulu ama primary school osokusenza ukuthi abantwana abanengi benelise labo ukuhamba esikolo

Inengi lemakhaya lilezikolo ezemfundo yaphansi okwenza ukuthi abantwana bahambe ezikolweni ezemfundo ephezulu kumele bahambe umango omude kakhulu.

Kuqakathekile njengabazali ukuthi sisebenze ukuze senelise ukuhambisa abantwana bethu esikolo ngoba nxa besesikolo beyenelisa ukuthi badlale labanye kumbe bathole imfundiso, especially kumbe ikakhulu emfundweni le ephansi, ukuze lapho sebesiya kwephezulu kuhambe kuhle.

Kulezi insuku, ngenxa yezifundo ezenziwayo, esecondary, lehigh school. Sekulula kakhulu, ukuthi abantwana, kumbe umntwana azinanzelele ukuthi yena akuthandayo, yikuphi. Ukuze akwenze.

Kulezi insuku ngenxa yokuba khona kwe technology sokusiba lula ukufundisa abantwana ngoba labo abantwana sebesenelisa ukuthi bakhangele kuma computer. Lapho bedinga usizo ngento abangayizwisisanga ngesikhathi umbalisi efundisa .

Kulezi insuku sezizinengi izikolo esifundisa imisebenzi yezandla. Uyenelisa ukuthi ungaqeda uForm 4 uhambe uyezifundela umsebenzi wakho wezandla ungazange waya e university.

siyabonga kakhulu ukuthuthuka okukhona ezikolo ikakhulu eze high school eze secondary school ngoba ngenxayazo abantwana sebesenelisa ukukhangela ezinye inhlangothi ukuthi eminye imisebenzi abazayisebenza sebekhulile iyabe injani okunjengokuthi ezikolo sekulamalebhu

kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abantwana besezikolo eze high school bengafundi nje ukuthi bafunde okwesikolo kuphela kodwa abafundiswe lokwezandla ,lemisebenzi yezandla lemisebenzi nje ezabasiza phambili empilweni lezifundo ezinengi ezingabasiza lempilweni yakusasa

Kulezi insuku ngenxa yokubuya kwe technology sokusiba lula ukuthi abantwana bafunde ezikolo njalo sekusiba lula ukuthi basizakale lapho abangazwisisanga khona umbalisi efundisa

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezikolo lapho befunda ezinye inhlelo bafundiswe lemisebenzi yezandla ukuze umuntu athi eqeda ehighschool engaswela imali yokuqhubekela phambili asebenzise lokhu akufundayo esikolo ukuze azuze okungamphilisa.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abaphathi bezikolo lababalisi babe lenhlelo lapho abafundisa khona izifundi ngezempilakahle ukuze kubasize kwelakusasa.

Sithanda ukubonga kakhulu izikolo ezisemakhaya ukuthi lazo ziyazama kumbe sezizama ukuthi zifanane lalezo ezisemadolobheni ukuthi lazo ziphucuke.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe njalo ezikolo kubekhona izinto ezinenginengi abangazenza ukuze babekwazi ukuthi emsebenzini bazafuna ukusebenzani ngoba akulunganga ukusebenza umsebenzi ongawuthandiyo kumele usebenze lokho okuthandayo.

Kulezi insiku sithanda ukubonga kakhulu ukuthi phose wonke umntwana uselomvumo kumbe useyenelisa ukuthola lokhu akuthandayo njalo akufundele ezikolo

abantwana besuka e secondary kumele babekwazi ukuthi kunengi abazahlangana lakho empilweni kodwa bequbeke bebambelele kulokhu abakufundiswayo

Kulezinsuku ngenxa yokuphucuka kwezifundo eziba khona ezikolo lasemayunivesithi, sokuseneliseka ukuthi umntwana afunde umsebenzi wezandla onjengokulima, athi eqeda lapho laye ayezilimela nxa eswele imali yokuqhubekela phambili.

Sithanda ukubonga kakhulu izifundo ezikhonz emasecondary lemayunivesithi ezezandla ezingalani lokufinda uhlezi ngenxa yalokhu kubalula ukuthi abantwana abangasayenelisanga ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo labo bazuze ukuphila.

kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngokuqakatheka kokufunda empilweni ukuze lapho sebekhulile bengaze bazisoli ukuthi bengaba ngabehluleki besasikolo

Sithanda ukubonga kakhulu abezempilakahle lapho behamba bevakatshela ezikolo zesecondary ezinengi. Ngenxa yalokhu abantwana labo bazakhula belolwazi kwezempilakahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi singalahli amasiko ethu athi umthwentwe uhlaba usamila ukuthi lapho ezikolo sesinanzelela ukuthi bakhona abantwana abangalahleka kwelakusasa sibakhuze

Kulilungelo laye wonke umntwana ukuthi afinyelele esekhondari ngokunjalo ke akumelanga kube lomzali oyalela umntwana ukuqhubekela phambili ngezifundo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle lapho befinyelela esigabeni benelise lakho ukuyafinyelela ezikolo bafundise ngezempilakahle ngoba kuyakwanisa ukwenzakala ukuthi ngesikhathi befundisa abadala abantwana bebe besesikolo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ababalisi be sekhondari sikulu bafundise abantwana ezifundweni, njalo babuye babafundise lokuthi baziphathe njani nxa besebantwini.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi aye esikolo ngokunjalo njengabazali asisebenzenini ukuze abantwabethu labo benelise ukuya ezikolo bafinyelele ezifundweni eziphezulu.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi uhulumende sowayenza ukuthi umthetho ukuthi semalutshwane kumbe sesizilutshwane izifundo okumele zenziwe ngumntwana sokusiba lula ukuthi umntwana engaqeda e secondary aye e high school ngoba ingqondo zakhe ziyabe zingadinwanga

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho abantwana bese Secondary school bekhetha ukuthi bazayenza ukuphi kwakhona bakhethe abakuthandayo njalo lokuhambelana labo ngoha kucina kusibanzima phambili sebetshiya bengasaqedisi isikolo

Kulezi insuku indaba kumbe udaba olokuthi awulayo imali yokuya esikolo njengomntwana ayiseyiso sizatho esokungaqhubekeli phambili ngesikolo ngoba asemanengi ama organisation abhadalela abantwana ifees ukuze benelise ukuya esikolo.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi uhulumende labezempilakahle bahamba ezikolo bebika kumbe bexwayisa ngobubi bama drugs , sokulula ukuthi abantwana abanengi benelise ukufinyelela ezifundweni eziphezulu

kuqakathekile ukuthi lapho abantwana bezikolo befunda izifundo ezitshiyeneyo lakho bake baphume phandle kwezindlu zokufundela bayedlala imidlalo etshiyetshiyeneyo ukuze ingqondo zabo zihlale zilungile

Kuqakathekile kakhulu kumbe sithi sekuqakathekile ukuthi zonke izikolo ze secondary zibe lendawo yamabhuku ukuze abantwana bazuze indawo lapho abangathola khona amabhuku okubala ukuze kubancedisa ezifundweni zabo

kuqakathekile ukuthi njengomzali ungabi livila ukuze abantwabakho benelise labo ukuyafika e sekhondali sikulu baqhubekele phambili ngezimfundo zabo

Kuqakathekile ukuthi abantwana lapho abzali sebezamile ukubabhadalela imali yesecondary esucation labo bazimisele ukufunda ngamandla ukuze benelise ukwenza lokhu ababevele befuna ukukwenza njalo labakuthandayo.

Kulilungelo laye wonke umntwana ukuthi ahambe esecondary .Ngokunjalo kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho singabantwana sesizuze lelithuba sibekwazi ukulisebenzisa kahle .

Kulezi insuku njengabazali singekela ukunanzelela abantwa benu beseHigh School kumbe beseSecondary School ukuthi benza njani bengacina besekela isikolo ngoba sebephethwe ngamaDrugs lingananzelelanga.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana lapho basasehigh school le secondary school bafundiswe kakhulu ngokuhlonipha abadala ukuze lapho sebekhulile izifundo lezana zihambe labo.

Sithanda ukubonga kakhulu ama organisations akhangela intsha ngoba ngenxa yabo abantwana abanengi sebeyenelisa ukuthi bahambe esecondary school ngoba bona bebabhadalele ifees kumbe bebabhadalele imali efunakalayo ukuze bafunde.

Kuqakathekile ukuthi abantwana beseseSekhondari kumbe besase "high school" lapho sokuqalisa khona ubungezwa obunengi bafundiswe inhlonipho lapho njalo bafundiswe lokugqoka kahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ababalisi bahlalahlale bakhangele ukuthi abantwana babo ababafundisayo esikolo bakhangeleka njani njalo abantshintshanga yini ekuthini babenjani kuqala ngoba kulezinsuku sezizinengi izinto ezihlasela abantu abatsha singananzeleli.

Sithanda ukubonga kakhulu labo abazimiseleyo ikakhulu ama organizations asehamba ezikolweni ukuze bafundise intsha ukuthi bangaphila njani kangcono kulokuthi bacine bengena kuma drugs lakwezinye izinto ezingabayenza bacine bephuma esikolo.

Sithanda ukubonga sibili uhulumende, njalo lomphakathi nje jikelele, Ngokunanzelela abantwana abangamantombazana. Ngoba kukuqala, abantwana abangamantombazana, bebecina eprimary school. Kodwa khathesi, ngenxa yosekelo lwabantu, sebekwanisa labo ukuthi baqede izifundo zabo zonke.

Sthanda ukubonga uhurumende ngonanzelela ukuqakatheka kokukhula kwentsha, ngokujalo sebehlungule izihlelo ezokuthi bafundise abatsha, ukuze bengahlelwe elakusasa, babe lakusasa elingcono.

Sithanda ukubonga ukuthuthuka kwelizwe. Ngokunjalo uhulumende labanye amaprivate organisations sebeyakhe izikolo emakhaya osokusenza ukuthi kulezi nsuku abantwana abanengi benelise ukufunda.

Sithanda ukubonga kakhulu ukuthi imithetho yokuthi abazempilakahle bangene emayunivesithi iminengi kakhulu. Njalo inakekekela ukuthi lab abazabe bebelapha bangabantu abayabe begula njalo bephathekile emizimbeni.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana lapho sebeqedile eSekhondari yabo ,sebesiya eYunivesi, bazuze usizo kumbe bazuze ulwazi mayelana ngalokho abafuna ukuyakwenza eYunivesi.

EmaYunivesithi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lezinhlelo ezifundisa abantwana ngokuthi bazaziphatha njani emhlabeni sebesuka lapho emaYunivesithi sebeqedile sebesiya sebenza.

Kulezinsuku ama "University" wonke asezama ukukhuphuka ukuze abantwana abanengi benelise ukuya e"University " lapho sokulenhlelo ezinengi ezenziwayo ku" University " yinye layinye.

Kulilungelo laye wonke umntwana ukuthi lapho eseqedile e High School ahambe aqhubekele phambili ngezifundo zakhe aye e University lapho esesiyakwenza lokhu afuna ukukufundela kumbe umsebenzi azawenza

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho njengabantwana sebethe bazuza ithuba elokufinyelela esecondary school balibambisise kakhulu lelithuba ngoba abanye labo bayabe belifisa kodwa bengalizuzanga.

Sithanda ukubonga kakhulu ukuthi ema yunivesithi lakho zikhona inhlelo ezinakekela abantu abatsha lapho zibaxwayisa ngezingozi ezikhona phandle

Kuqakathekile kakhulu ukuthi intsha kumbe abantwana besese batsha bafundiswe besase high school ukuziphatha kahle njalo lokuba kwazi ukuthi empilweni bafunani ukuze lapho besiyafika emakolitshini babekwazi ukuthi balandeni.

Kulezi insuku ngenxa yokuthi ilizwe kumbe umphakathi uphakamisa kakhulu ukufunda kwabamtwana. Selilinengi, inani labantwana. Abafinyelela ukuya e-university.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengomuntu ufunde impilo lokuphilisana labanye ngoba kungenjalo kubanzima kubafundi beyunivesithi ukuphilisana labanye.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana besase Primary le Secondary bafundiswe ngokufuna ukuzimela bebodwa kungalabazali ababakhangeleyo ukuze lapho sebefika ema University babekwazi ukuzimela bebodwa .

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana besaseHigh school bafundiswe ngokuhlanzeka langokuziphatha ukuze lapho sebesiya emaUniversity sebebodwa benelise labo ukuzphatha kahle njengabantu abadala.

Sithanda ukubonga ukuthi ngenxa yokuthuthuka kwamazwe kulezi insuku sezizinengi inhlelo umuntu angazenza eyunivesithi njengomsebenzi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana besuka high school bayabe befundisiwe ukuthi eyunivesithi akusoze kubelula kudinga ukuzimisela ukuze uphumelele kulokhu owakulandile khona ngale.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi intsha lapho isiyenelisile ukuyafika eyunivesithi bengakhohlwa ukuthi balandeni ngokucima bengena izinto ezitshiyetshiyeneyo esingacina zisenza ukuthi bangaphumeleli kulokhu abakulandileyo.

Sithanda ukubonga kakhulu ukuxwayiswa okukhona ezikolo njalo lama"career guidance " akhona ezikolo ze" High scool" asiza abantwana ukukhetha inhlelo abazazenza ema"Varsity".

Kulezinsuku ngenxa yokuthi abantwana abanengi sebephumelela ezifundweni zabosokugcwala emayunivesithi amakhulu, ngokunjalo la aphansi lawo asezama ukuthi baziphucule ukuze umntwana wonke azuze indawo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabazali, lapho abantwana sebesiya ema yunivesithi ,libaphe ukudla kumbe libaphe imali eyeneleyo ezabagcina baze bazophenduka ezindlini ngoba ikakhulu amantombazana, kunengi abacina bekwenza ukuze bazuze imali okungalunganga .

Sokuqakathekile kakhulu ukuthi lapho usuthe wazuza kumbe abazali bakho bakubhadalela ukuthi uyefika ezifundweni zeuniversity ungakhohlwa lokho owakulandayo.

Sithanda ukubonga uhulumende lama organizations asesize kakhulu abantwana ukuze emavasithi kulezi insuku sokusiba alabantwana abanengi abayanelisa ukuhamba.